Niriba ayi n ziya ŋɔ bi zila tia gbini ka gbubi laɣiri bi nuu ni ka nuchɛ baŋsi pa bi tooni ŋuni gbubi laɣiri maa yiɛla liiga piɛlli ka ŋuni bi gbubi liɣiri maa mi yiɛ liiga ka di gari gari.

zilijinim ʒɛn ʒɛya ŋɔ zilijinim maa nyɛla di baa anahi be bɛ shɛli maa be bɛla bɛni be zaŋ la kuriti niŋ niŋli ka dabi bɛ be mini paɣ' ba bɛ nimaani n vuri be baaji nim china

Niriba n-kpe loori n-chani ŋɔ bɛ ni chani maa ka so gɔli tooni ka bɛ ni ʒi ninvuɣ' shɛba maa ka gaɣa be di ni ka niriba gba be ni paɣiba mi n-galisi gari bɛ ni ʒi ninvuɣ' shɛba ka tihi bembe bɛ ni be luɣishɛli polo shee ka tam palli zuɣu

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa galisiya zaɣ ʒiɛhi biɛni ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ piɛla biɛni ka hankachiif nim biɛni bi ni mali shɛŋa n mindi bi ninni ka namda nim maa zuɣusaa ka bi niŋli ka di mali nachiinsi binyahari

Moɣali ni ka bi kana ni bi ti tooi kom bihi maa mii nyɛla bi niraba anahi ka shab gbubi dalibihi zaɣ piɛla ka shab gbubi zaɣ nuɣso ka shab gbubi din nyɛ kuriti ka bi yɛ liiga nima ka pili zipiligu ka shab mii bi pili zipiligu

teebuli n-zaya ŋɔ ka binyɛhiri tam di zuɣu binyɛr' shɛŋa din tam di zuɣu maa nyɛnachiinsi binyɛhiri ka kolibanima tam zuɣusaa lala binyɛhiri maa shɛŋa nyɛla nuɣuso- ka shɛŋa nyɛ ɡariɡari m-beni

Kom n boŋo kom maa mii galisiya pam din bɛ shɛli maa tihi biɛni n piɛ ʒɛya di piɛla nudirigu ni nuzaa ka shiipi nim biɛni shiipi nim maa mii gba galisiya zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni di galisiya

Daani n boŋo daa maa ni jiranbiisa biɛni ka bi sa taapoli nima n ʒi di gbunni n kohari binyahari kamantoosi nim biɛni kodu biɛni naanzuhi biɛni alibarisa nim biɛni